Miikunino yiinamwenyo omuli hamu adhika iinamwenyo ya yolokanathana mpono pempito dhimwe to vulu kwa adha mo oondjamba, uumenye nayilwe wo yagwedhwapo. Ondjamba una tayi nu omeya ohayi nu nomunkoti gwago omo hamu endele omeya.

Aantu oyendji oya hogolola opo ya ninge uunafaalama wiimuna, iimuna ngaashi oonzi, iikombo noongombe. Nopethimbo nee lyomvula aantu ohaya piitha ko iimuna mbika e taye yi tula pokuma puna omwiidhi gwa ziza nawa, opo yilye yo yi vule oku kala ya pama nawa komalutu.

Momahala ngaashi moombuga ohamu adhika oonzo dhomeya, ano mpoka hapu tondoka omeya. Ohamu adhika wo omwiidhi gwa mena nomiti dhilwe ngaashi omano. Onkene mombuga ihamu mene omuti kehe ngoka ihaagu vulu okukala pokuma ihaapu kala omeya.

Aantu oyendji mboka taya ningi uunafalama wiimeno, oyeli ya kotoka, nenge oyeli taya gamene iimeno yawo, opo kaa yise komutenya. Ano mpono haya tulapo nee oka thayila kombanda, opo ya gamene iimeno yawo komutenya.

Aantu oyendji ohaya munu oohi momikalo dhayoolokathana. Yamwe ohaya munu oohi nelalakano dhikoke ya vule oku kedhi landithapo yamone mo iiyemo, yo yavule oku kandulapo oompumbwe ndhoka dhili momagumbo nenge dhawo yoyene.

Miikunino yiinamwenyo yi li moshilongo shetu omu na iinamwenyo ya yoolokathana, mono iinamwenyo yi li hayi tu etele iimaliwa moshilongo uuna aantu nenge aatalelipo yokondje yiilongo ye ya moshilongo opo ye yi tale ,oshoka kiilongo yawo yimwe kayi ko.

Momagala ngono ga nika oombuga, ihamu kala lela muna omiti odhindji, mo natango hamuti kehe hagu okumena mo. Ohapu kala puna omano ogendji geli mombuga oshowo oondundu.

Aantu oyendji oyel i ya simaneka iimaliwa. Molwashoka iimaliwa oyi na ongushu monkalamwenyo kehe yomuntu, na ohayi vulu okukandula po oompumbwe nomaudhigu ngoka a muntu ta iyadha mugo, nenge ta vulu oku ikwathela noshimaliwa shoka shontumba.

Aantu oyendji oyeli ya ningi uunafalama wiimeno. Mpono ya kotoka opo ya tulemo ominino dhomeya dha taakana miimpungu moka ya kuna. Opo shikale oshipu una taya tekele omeya.

Aantu oyendji oye li haya zi kiilongo niilongo taye ya ya tale iinamwenyo ya yoolokathana mbyoka kaa yi li kiilongo yawo ongaashi ne nande ondjamba mpono aantu oyendji haye ya taya tala nkene yi li yo taya koneke kutya oyi li molupe luli ngiini.

Oshili sha ninga oshipu paife kaantu oyendji, oshoka methimbo lyonale omuntu ngele owa hala oku pulula epya lye nenge ta longo epya lye okwali ha longo owala tapapula netemo, ashike mongaashingeyi okuna uushina nenge imambakumbaku gatya omatemo ngono haga pulula momapya ye omutu teya owala ta longo.

Opena omahala gamwe omawanawa ngono haga kala owala gena owala oondundu nemge omamanya. Omamanya ohaga kala nee geli miitopolwa ya yooloka, gamwe omanene, gamwe ogeli pokati, gamwe omashonashona.

Aantu oyendji ohaya ende omahala gi ili nogi ili taa tala iilongo nkene yi, uushitwe wa Kalunga nkene wu li. Omahala gamwe oge na uutala mbono wu li kombanda yomeya nenge wu li pooha dhomeya. Aantu ohaya kala ya kuutumba kiipundi yo taya tala kutya eshito oli li ngiini.